Trano fijerena sarimihetsika eny Analakely. Ankehitriny kosa lasa toerana fiangonan'ny mpivavaka. Miovaova matetika ny sary hita amin'ny peta-drindrina isaky ny herinandro, indraindray isam-bolana. Be olona rehefa sabotsy sy alahady, tsy dia ahenoana feo kosa rehefa andavanandro.